Asay bantta garssa qofaa qonccissiyo oge gididi etikka azzanuwa wodee ufayssa wodiyan erissuwa wodiyankka yexettiyo yettaa getettidi dumma dummasan shahettosona. Azzanuwa wode yexxissiyo yettay minttettiyogaanne ufayssa wodiyan yexissiyogee asaa ufayssiyogaa.

Kaame daro biratatuppene oyiddu goomatuppe meretidaga gidiidi asa naatu de'uwaa bollan daro go'aa immes. Asaa naati bantta buqqura ekidi efanawu bantasikka qassi hemettanasi loyttidi daro go'aa immes.

Dumma dumma mittaa qommotuppe hegeekka moqottaappe medhiyoo miishsha gidishin asay so giddon uttanawu dumma dummabata wottanawunne hegeetanne hegaa malatiyabata oottanawu daroppe go"aa immiya miishsha.

Biittaa bollan de'iya oorattabaa koyi shiishshidi qassikka dumma dumma naqaashatuppe xanna'idi asaassi aadhdhana bessees yaagidi asaassi sissiyogaa woykko aattiyogaa gidiyogan loyttidi erettees.

Kosmootike keettayi dumma dumma tiyettiyobaynne alleeqettiyobayi de'iyogaa gididi erettes. Gidishin a maadoykka qassi dumma dumma asayi bantta de'uwan alleeqettanawu puulattanawu koyyiyo saatiyan puulayiyabaa shammaanaassi loyttidi go'aa gattoosona.

Asaa dichchaassi loyttidi maaddiyagee qassikka asay ba hiyyeesatettaappe kiyana mala asaa puula ogiyawu kaalettiyagee zal"iya geetettees. Ikka qassi naa"awu shaahettees kare zal''iyanne so zal"iya. Kare zal"iya giyogee issi biittaappe harasa biidi zal"iyogaa. So zal"iya giyogee issi biittaa garssan zal"iyogaa.

Cadhdhe wolayttan erettida quma gididi maaddees. Qassikka a giigoy boynna qoxxidi sawiyaaba a bolli gujjidi barbbariyakka loytti giigissi daaxxidooga mal''iyanne bolla maaddiya quma getettidi erettees.

Issi asaa naatu abiyappe dariyabaa eesuwan eesuwan oottidi oosuwa puulamissana mala loyttidi hagaazaa immiyogan erettees. Ha hagaazaykka asaa naatu bollan darobawu maaddees. Oosuwa eesuwan wussanaassi wodiya qoraphidi go"ettanaassi maaddees.

Olaa miishshaa zal'iyageeti loyittidi asaa naatu haggaazaa immoosona. Etikka issi biittay issuwaara olettiyode maaddiya buquraa gelissiyogan loyittidi haggaazaa immiyogan erettoosona. Qassikka de'uwa bollan issoy ba morkkiya naagettidi daana mala.

Asay dumma dumma buqurata go"ettidi hegeetikka telebizhzhiiniya, eraadooniyaanne hegaanne hegaa malatiyabata go"ettidi asaa kahan de"iyaa qofaa denttettanaassi bantta qofan dogidobaa hassayissanawu asaa naatussi aattiyoogaanne denttettidi qassi go"ettanaassi maaddes.

Salo guppantton sa'a miccettaan meretati pinanawu danddayeenna haattaa bollanne carkkuwa bollaara pinttiyaa trspporttee miishshati de'oosona. Etikka wolwoluwanne horoophilliya gettettidi daro haggaazaa immoosona.

Dumma dumma qumaa qomotti de'yossa gididi asatti banttana namissiyode bantta biraa kessidi shamidi maanawu loyttidi hagazosona. Qasikka bantta sooni dibenagetti shamidi hagazza demanassi loyttidi go'ossona.

Barbbaassoy xappiraappenne dumma dummabaappe paabirkkan giigiyaba gidishin ikka asaa naatussi daro go'aa immiyogan eretees. A go'aykka daro caddiyabati de'iyo heeran asaa naati wottidinne qassikka lawachchay miyoode wottidi go'etanawu maadees.

Asaa naati eraa demmiyo baaso oge gididi erettees. Ikka asaa naatu de'uwa bollaani daro haggaazaa immees. Ha haggaazaykka ha aassiyogaani dumma dumma guuggiyan ooratta eraa kunttiyogaani loyttidi haggaazees.

Asaa naati eti de'iyo heeray injjiya iixxiyoode woykko eta shemppissennan ixxiyoode bantta buquranne bantta naata ekkidi baqattidi harassa boosona. He biidosan injjettidinne banqqatin daanaw go"ettanaw danddayoosona.

Issi biittaa kawoy hara biittaa kawuwaappe siyidobaa ba biittaa dere asawu odees.

Buquray zal''ettiyogee asaa naatussi daro go'aa immees. Eta go'aykka qumaa kattanaassi, meecettanaassi asaa naati puulawu go'ettanaassinne daro go'aa immiyogan alamiya bollan loyittidi erettoosona.

Asaa naati issi sohuwappe haakkiya sohuwa baanawu koyiyode go'ettiyo buqura gididi erettees. Etikka oyddu heezzunne naa"u goomaay de'iyoba gididi sa'aa bollan bululiyogan erettoosona.

Asaa naatussi bàaso koshshiyaba gididi erettishin ikka dumma dumma buquratuppe keexettiyagaa woykko giigiyagaa gidiiddi Asaa naati bantta pokkuwa genttidinne banttawu dumma dumma morkketuppe attiyosaa gididi erettes.

De'uwani de'iyabattanne de'uwn baynabattaa woyko shempoy de'iyobattanne shempoy baynaabattaa luxxiyogee loyttidi asaa natta go'ees. ettaa go'aykkaa etti wani merettidakkonne ettaa denduwaa loyttidi filganassi, qassikka ettaa deuwaan koshiyabba nu loyttidi eranawu maddees.

Hagaa sa'aa bollaani asi medhdhobaappe kare baggaara de'iya ubbaykka meretettaa geetettoosona. Etikka medhdhidaagaa kushiyan merettidi hagaa sa'an biittaappe pude mokkidaageeta woykko ayfiyanne dumma dumma maaduwa immiyageeta geetettidi erettoosona.

Dumma dumma eraayi gugiyaani kumi uttiddogettannee asaa kalettidi zoridi wozantanawu woyko zaranawu dandayigettaa gidishin haniddi adhdhidabbaa orattaa yelettaa tamarisiyagettaa.

Assayi ba soppee agiddi haraassa mandariyoggee woyko biyoogee ogee bussaa getteetessi, qassikkaa nu bittanni daro pulattiyabbattaa hegettikaa, ajjoraa sosuwaa malattiyattanne gongolottaanne heganne hegaa malattiyaaba daruwaa pullatiyaba be'anawu yiyogaa getettess.

Issi aawanne aayyiyo kaalli yiida yeletatinne he aawaassi dabbotiyaageeti so asa geetettoosona, Qassikka he soossi aybikka gattiyay baynnaageeti allagatinne kare baggaara de'iyaageeti dere asa geetettoosona.

Dozati biitaappe haattaa ekkiyogaaninne awaappe poo'uwa ekkiyoogaaninne medoosatuppe xuugettida carkkuwa ekkiyogan waana baasobaa asaa naatussi giigisoosona. Hegaa go'ettidi eti bantta ayfiya ayfiyode asaa naatu duusassi daro go'aa imanawu woykko eti maaanawu maadees.

Asaa naati keetta garssan bantta de'uwassi shiishshido dumma dumma buquratanne bantta allaalliyassi eti go'ettanawu haassidi efeennan woykko kare kessennan so garssan dumma dumma allaalliyassi eti go'ettanawu maaddiya miishsha geetettees.

Asay bana aysanaassinne ba de'uwan injjenne banqqa duussaa daannaasi dumma dumma kushshe hiillaa oosuwaa oottidi de'ees. Hegeetikka Shimaynetinne dumma dumma naxalaa gaabiya medhdhiyageetti qassikka urqqaappe buqurata medhdhiyageeti daroti de'oosona.

Issi gelettanawunne eketanawu giigidaagetti bantta ekettiyonne gelettiyo galassay gakkiyo wode banttana puullayiyaagaa soo biidi loyttidi pulattidi daro aleeqqissiya buqqurata go'ettidi bantta bollaa aleeqettidi yiyogan loyttidi hagaazees.

Luxiyageeti eti loohishin eta wolqqaappe daridabaassi maashiiniya go'ettoosona. Eta de'uwa bollankka maashiinee daro maaduwa gatteesi. Dumma dumma eta wolqqaappe aadhdhida oyshatussi birshshettaa immiyogaani loyttidi haggaazaa immees.

Dumma dumma pliggiyaget daro maxaafatta pilggdi dumma dumma asaa naatta maadiyabba xalletta demmanassi maadiyaba.

Issi aaway, aayiyanne naati issippe shiiqqidi ufayttiidi kaa'iidi miicciidi de'iyogee so asaa gettettees. Qassikka issippe shiiqqidi issi bosa woossiyo keettan qassikka issi ambban de'iyageeti dere asaa gettettoo..

Asaa naati banttaa wozannani amanettidi, bantanna ashees giddi amannetidi gelido sohuwaa gidishin dumma dumma banttaa amanettidobassi banttanna harisiyoggaa.

Hai wode tekiloojee daro ooratabaa nu biittaassi ehiis. Hegeetikka dumma dumma silketta, electronikisetta hegaanne hegaa malattiyaabata kare biittappee nu biittaa ehiis. Beni wode hegee nu bittaan baynabaa.

Issipetettanne issi oosuwaa oottanawu issippe denddiya asa heera giddid ha'i de'iyaa yelettas taarikke gidid erettiyaabanne qassikka etta hanuwaa tamarissiyaganne ettaba qofanna mala oottiyaga.

Leemisuwaasi samppaa ekikko oyttaa ukkiyoode bashiyaappe haa keessanawu injeraa uukiyoode issippe ubba wottassinne qassikka dumma dumma qumaa maanassi maaduwaa immiyoogan loyttidi erettiyaa so buquraappe issuwaa.

Ayaanan kummidagee woykko me'iidaagaappe ekkidi kesiyo yettatay koyruwan woossidi banttana giggissidinne qassi dumma dumma muuzunqqaa masaariyaara banttana laggeyidi kesiyo yettaa.

Issi payatettaa kaali xeelliyaageeti payatettaa mooriyabay biittaa bolli merettiyoode, dere asaassi errisuwa woykko hassayissuwa giidi bantta payatettaa naagana mala akeekkaa loyttidi immiyogan eretoososna.

Daafuridaageeta mintettidi kunddiddaageeta denttiiddi etassi koshshiya baaso haggaazaa qummaa, haattaa, mayiyogaa uyiyoogaa keettaa immidi eta zemppissiyogee baaso haggaazaa geetettees.

Issi biittaasi de'iya oonatettaa qonccssiyaagaa gidishin a merettaykka heezzan shaheettees bicaa zo'uwaanne maata malattiyaagaa. Zo'oy asay la'aa kiyanawu daro suuttaa gussidogaa qonccisees.

zamaanaba siyettibeenaba be'ettibeenaba gididi alammiya bollan koyro kochooro hannetiyabata hegeetikka asaa na'a de'uwassi puula gidanaawukka koshiyaba gidanawukka danddayoosona.

Gaashee ayfiyappe beetiyaba gidiidi asaa naata loyttidi haggaazzees qassi asaa naatu de'uwa bollan loyttidi maaduwa ime..

Siliperee caamma qomuwappe isuwaa gidishin,a go'ay qassi soo gidonni wottanassinne, qassikkaa yelidaa asay shemppi ekiyosatiyaninne duma duma banttaa bollaa qohenadanni wotiyogaa.

Daro layttaa kanttidabaa hanidi loyttidi aadhdhichidabaa odiya maxaafata pilggi xeeliyoogee nu de'uwaa yuusaabanne waanidi nu daanakko ogiya nuna bessiyaabaappe issuwa. Qassikka asaa naatu dendduwaa besiyaagaa gididi loyttidi hagaazees.

Biittappe pudde mokkida mittati woyikko doozatti asaa duussasi dumma dumma maaduwaa immossona. Etta go'yikka asaa naatu de'uwaa bollani geeshsha carkkuwaa medhdhiyoggan, biittasi irxattetta ehiyoogan, dumma dumma go'aa asaa naatu duussa bollan immiyaagetta.

Motoree naa"u goommaaninne dumma dumma biratatuppe meretidaaga gidiidi asaa naati bantta qoppiddo saa eesuwan gakkananne lo"o carkkuwa ekkiidi baanaassi maaddees.

Macca naati dumma dumma koosomootikisiya bi bantta bollaa puulayiyabata bantta marccuwa immi ehiidi tiyettiyohan woykko maayiyogan dumma dummabaa oottiyogan bantta puulaa gujjidi aani loyttidi alleeqettiiddi hemettoosona.

Dumma dumma doozati medoosatussi daro maaduwa immoosona. Eta go'aykka qumatettaassi, aqiyo keettaassi irxca carkkuwa pulttiyogaani iraa woossiyogaani daro maaduwa immoosona.

issi issi bittaasi imettiddaa buquratti he bittaa onatettaa qonccisosonnaa.

Issi ambban de'iyaa asay hagee hagassi maaddees yaagidi bantta ammanuwaan ekkidobaa. Gididi qassikka pilggiyaageti loytti pilggibenanne be'ibeenabaa qohaanassika maaddanaasi danddayees loyttidi pilggetibeenaba.

Biittaa boollan de'iyaa meedosati bantta de'uwaa yiihanawu woykko banqqayanawu dumma dumma oosota oottoosona. Ettika biittappe haattaa ekkiyoogan xuuggetta carkkuwaa asaa naatuppe ekkiyooganinne awaappe poo'uwaa ekkiyoogan bantta qumaa keehippe giigisoosona.

Asaa naati bantta huuphiyaa ufayssanawu ootiyoba gidid naa'awu shahettes, amanuwaggane alamiyagga amanuwagge asa naata medhdhidagara gattiyaga alamiyage asa naati ha sa'an giidi yexiyoganne bantta huphiyaa ufaysanawu coo zamariyoga.

Hara zal'anchchaason de'iyaabaa baynabaa ubbaa shiishshi oyqqiyaageenne daro puulattida mishshaa oyqqiyaagee supper markeettiyaa getetti erettees. Supper markeetekka loyttidi asa de'uwaa go'a immees. Wode aadhdhibeena iqata ehiyoogan qassikka eta de'uwaassi lottidi go'aa immees.

Issi biittaa hara biittaappe dummayiyaagee banddiraa getettees. A go"aykka daro asaa loyttidi maaddees. Etikka asay daro azaniyoo wode baggan kaqettidi qassikka asay ufayttiyoo wode wuri kiiyyidi daro hagazzaa immoosona.

Dumma dumma mitata, shuchchata, qorqqorota, misimaareta shiishidi baasowadan shuchaa olidi qasikka simidi loytti minttidi keexxiyo keettay asaa naati daanaassi maaddees, qasikka a keexxiyagee puulayidinne giigissidi keexxees.

Otuwaa bashiya xaaruwa baataa kuyxaaruwa medhiyaageti kushe hiilanchchata. Qassikka eta maadoya asaa naatu bolan daro eta maadoykka qumaa katanaasinne asaa naati bantta de'uwan koshiyaba ootanassi loyttidi go'ees.

Asaa natu de'uwaa bolani loyttidi hagaza emmenna mishaatta, ettikaa nawu shahetosonna, hegettikaa kare buquratanne so buquratta, soo buquratti so giddon koshiyabatussi go'ettiyobattaa, kare buquraati soppe karee bagaara koshiyabatusi go'etiyobattaa.

issi huuphe yohuwan eqqidi he huuphe yohuwaa puulayidi aleeqissi giigissidi issi hayotussi aatishin siyaageeti ufaysan woykko azzanuwankka ekkanawu dandayiyooba gididi aaa naatu de'uwa bolan daro hagazaa immees.

Asaa naati so giddo kanchchiyan go'ettiyo miishsha gididi erettees. Qassikka asaa naati issoy issuwara tal'ettidi go'ettiyogaa gidenaan de'ishiin banttayo buzo oottidi bantta keettaa garssan go'ettiidinne ha go'aa ayfiya demmiidi de'iyoba.

Issi keettan awaynne ayyiyyaa gayttidi naa"ay issi asho giididi qassikka eta siikettappe denddaagan kiiyida naaturanne eta ayyotuuranne eta awattuura gayttiidi issi keettaa asa getettees. assiika dere asay eta iitan keehani issippe ammanuwaan gaattiyaageta geetettosona.

Attuma asay bantta huuphiya qanxxidi bantta puulaa giggissiyogaaninne qassi hegaa bollan maayi giiggidi alleeqettiyoba gididi erettees. A de'uwa bollan qassikka daro go'aa immiyogan loyttidi erissetees.

Dumma dumma mal'iyaanne sawiyiyaa kattaay de'iyosa gididi tukkekka shayekkaa issippee de'iyosaa gidishin asaa naatti shempi ekanawunne banttaa namissaa zarbisanawu biddi hee bottanni uttiddi bantta marccuwa immidi miyobaa.

Issi medoossati bantta baanaassa doggiyode besiyaga gididi qassikka he biiddo sohuwan aybay aybay diyakkonne malaattiyagaanne etikka loyttidi go'iyogan loyttidi erettees.

iray bukkiyoo wode kooshiyaabata woykko gooshshaa ayfeta ottiyoogee waanna baaso ooso. Eta woodiyaa naagidi zeeridinne gakkiyoode qassi bul"idi bantta de'uwaassi maanasi uyaanassi loyttidi kooshshiyaabaa giididi erettees.

So giddo iqaa medhdhanaassi loyittidi maaddes. Hegeetikka sanqqaaduwa dumma dummaban uttiyogaanne buqurata wottiyobaa medhdhanaassi loyittidi maaddes. Sanqqay qassikka asaa naati iitabaappe attanaassi gorddanawu loyittidi maaddiyagaa gididi erettes

Dumma dumma biittaa oonateta qonccisiyagee banddiraa gidishiini issi biittaassi dumma dumma banddiray de"eesi. He bandirayikka issi biittassi de'iyaa oonatetta loyttidi odees. Leemisuwassi ekikko Toophee daro waayiynne tuggan la"a kiyyidooga odees.

Asay beni lo'enna duussaa de'iyosaappe oorattabay biittaa yiidi loyttidi laammiisi. Hegeekka beni gatta keettan woykko maata keettan de'iyosaappe ha"i wodiyani shuchchaa keettan woykko qorqqoro keettan de'iyogaa oorattabay nu biittaa yiidi loyttidi tamaarssiisi.

Asaa naati bantta wozanaan qoppiddossaa eesuwan gakkanaassi qassikka bantta wozanaa qofaa eesuwan polanaassi maadiya trspportteti daroti de'oosona, etikka kaamiya, horophilaaniya haattaa bollaara biya wolwoluwa getettidi darosan shaahettoosona.

Issi biittaappe pude mokkidi kiyaa mittatta gidishiin asaa naati bantta darinchchan tokkidi woykko zeridi puulatettawu go'ettiyogeetanne qassikka qummatettawu go'ettiyogeeta gettettidi loyttidi erettoosona.

Masqqaliya giyogee woykko tii machchalaa malatiyagee kushe oosuwa ootiyageetun merettiyagaa giddidi mitaa massidi daro puulayiyaban massidi qassikka dumma dumma hagaazzaassi peeshiyogaa gididi erettees.

Issi keettaa loyittiya kushe hiillay keettaa keexxi simmidi dumma dumma puulayiyabata go'ettidi puulayidi woyikko alleeqissidi he keettaa godawu shedhdhiyogee puula miishshatuppe issuwa getetti erettes.

moorettidabaa woykko lo"enabaa dumma dumma puulayiyaa buquraa go"ettidi lo"ana malanne giigana mala oottidi xeelliyaa asaasi banqqayidi woykko injjeyidi eta aypee lo"ana mala oottiyoogaa.

banggay biittappe beettiyaaba gidid erettees. ikka goshsha ayfetuppe issotaa. asaa naatu de'uwan daro hagaazza immees. Kinituwaa kessidi ushshaa kessiyoogan qassikka nu bollassi daro maadduwa immiyoogan loyttidi hagaazziyoogan erettida qumatuppe issuwaa.